I kereziya iye bakatuliki, ate iye gorofa iliko mabati matandalafu, lubega abawo kalongoti ni gimisala, asi ene aliwo bunyaasi ni lulwanyi.

Bakaasi bali mu kataale balala bali kubalula waniambi nga ali mukiibo, waniambi umubalule umulala ali mu bibo. Awo yene aliyo ni imoto aliwo ni i'motoka iliko biitu bindi abawo ni kawo yesi bali kubalula.

Zinzofu zibili zili ni gamasanga zili zili mukyigona muwene mulimo bigona bigali ni bunyasi bunyomu nabundi bukyili bubisi ni gimisaala gyindi.

Baseza babili bali ku chizinga, bali ku tegeka maato ni bu timba, lubega lwene lundi, wabaawo ni gamato gandi ni gameezi magali naabi

Batu bali mukatale bili kutunda zinyanye , matofu ni bitungulu ni jimiyembe ni gamawondo yabawo ni bilinganya awene ni busala buwambisa mulilo.

I'motoka ye gamafuta iliko mipila migali nabi ili kubita ku luguudo, lubega lwene lwe luguudo, aliwo bizimbe bindi ni gimisaala gye gamasanyalazi ni zi wire zili kubita mungazi.

Kanisa ye gorofa babimbako mabaati matandafu ili mukyijewa ,awene aliwo bunyaasi bunyomu ni bubisi abawo ni jimisaala jindi lubega ni lubega abaawo ni lugudo.

Maato gali kunyaaza, kunyaaza kwene awene aliwo litaaka litandafu yabawo ni bunyaasi ni babaatu bandi bimikile lubega kunyaaza kwene kwatulako bunyaasi.

Inzu ye liyumba babimbako mabaati ga green batako ni gimyuma ili mukyidinga hawene aliwo misaala giliko maatu abawo ni lulwanyi abawo ni gimisaala gyegamasanyalaze.

Kasooli ali mugunda, mugunda mwene kamo bunyaasi da bayaga, eyi lubega iliyo kasooli umulala umu umuyumbu uliko atula ne busaafu kaale.

Ah kanywinywi katandalafu kemikile ku kiswa, kiswa kyene kiligamu bilowo milowo, kiswa kyene kili mukigona, mukigona mulimu bunyaasi ni bisaala saala bindi.

Liduuka lye zingubo hawene haliwo dole bamugwatisile biteteyi bye bakasi habawo ni mootoka ingyekye mumaso gene ni bugali bwebana bajekye ni umuseza agwatile ipaale inyipi ni T-shirt etyukile kagaali kebabana.

Sumbusa zikalange ni kambakamba zili kusaniya hawene haiwo ni kyiibo habawo ni umutu uli kuzitunda.

Kyizimbe kyesi bawaka iranji imwanga na kyindi kyesi bombekela matofali kako eranji dda ,imaaso mwene mulimo imotooka motooka ingeke abawo ni katebe ni umuseza ali ku pikyipikyi ah alikugula mafuta ge pikyipikyi nagundi agwatile i'sweater itandalafu bali kulwanyi

Mbosoni umugali nabi ali mukyijewa chilimo bunyaasi ,bulala bwayoma ,bulala bubisi, muwene mulimo ni gyimisaala gyili gyetalana mukyijewa mwene migaali nabi

Baseza bazungu babili bagwatile zigofila ne zi ne galuvindi bamemele ni zisawu mumabega bali kujenda kulugudo, umwaana agwatile uniform ali kubalondele abalondeleleko i'nyuma wene ni museza gundi emikile janjeleka a'asi e'kimisaala

Inzuki ili ku kimuli kiwaanga, ili kununanunagamu meezi ni bunulu bwene bubamu.

Inzu iye gorofa iliko ni buyu bwe liyumba kungaji, abwene aliwo ni gimisaala, abawo ni zinzu zindi asi babimbako mabaati matandalaafu abawo ni bunyaasi, inzu gyindi iye gorofa ba'aka i'langi imwaanga.

Umuseeza agwatile ikofila awambile ni indobwo mukhoono ali kubyaala biitu mwitaaka.

Bana besomelo bikale mukyibina balala basudile makono mungaji balala bakyili kusuda da bandi bemikile inyuma ye kyibina.

Inzofu ili ni gamasanga gabili lilala lileyi lilala linyipi yimikile mukyigona kyilimo bunyaasi bunyomu muwene mulimo ni gimisaala habamo ni bigoona bindi.

Zinzu ze gamayumba kungaji babimbilako bunyaasi bwe lubembe ,aliwo izu ikulu, ikulu yene esi ili aliwo gusaala gukulu guleeyi guliwo ni gamatu kungaji abawo ni inzu ye liyumba jindi injekye ela awene aliwo misaala jitolole asi we gusaala aliwo i'motoka imali.

Bakaana ni basinde, bakaana bagwatile zisikaati zitandalafu, basinde bagwatile zipaale zinyipi nazo zitandalafu kungazi gwene bamalile bongeleko madiba bagwatile ni zimbila bali kuchina

Umuseza ali kutunda mayido nga akili mwikobolyo lyene, mayido gene bagatele mu kibo batelemu ni gamawulile mwesi bikaale

Liguje limali likale mumatu gekusaala gusaala gwene guliko zisha zingali nabi ni gamatu magali

Umukasi amemile umwaana kumugongo, aboyileko i'leesu ityukile ni lidoote kumutwe. Lubega ni lubega aliwo madoote gandi gakili ku misugusa, kuliko ni gamatu.